Ŋutuvi wɔme eve le dɔwɔƒe eye wodo dɔwɔnu. Ɖeka nɔ anyi ɖe anyigba eye ɖeka tɔ ɖe anyi enu bubu wɔm.

ŋutsuvi wɔmetɔ̃ le dɔme dó dɔwɔwu ɖeka tɔ́ɖe adzɔge ye wɔmeve le gakpo ɖeasi tɔtrɔm, woɖó gaŋukui

Amewo le enya drɔƒe eye Aerikan flaga le xɔ me. Nyɔnua ɖeka eŋu ƒom na amew yi nɔ anyi ɖe ezikpuia me.

Ɖeviwo vae kple nyɔnu aɖe ye ɖeka le adzɔge da asi ɖe eɖe nu. nyɔnu ɖeviwo kpɔm ye wo dzidzɔ kpɔm le nyɔnua nu.

Ŋutsuvia bɔbɔ sola paneliswo ɖom ɖe anyigba eye batriwo sɔ ɖe wonɔnuiwo ŋu ɖe ŋu. Ŋutsuvi wome eve aɖewo le adzɔge kpɔm ɖaa.

Nyɔnu le anyigba kple ame ɖe le yiƒe akɔme ye wò avi fam. Enuwo kaka ɖe ŋu le gasɔ ŋu ye ame le adzɔge kple fon wo rikɔɖim.

Amewo le ese xɔme ye etsi kple glas le kplɔ dzi. Ŋutsuvi ɖeka do asie ɖeka ɖe dzi ye wòkɔ asi ɖeka da ɖe gbalẽa dzi.

Ɖetugbivia nɔnyiɖe zikpidzi eye laptop le ekplɔ dzi nɛ wo miamiam aha le kɔpu me nɛ edó awu yibɔ eye wodó watch hã ɖe asi

Nyɔnua le dzodoƒee lé enu nunu ɖe asi eye wò nu kom, fon le kplɔ dzi, ketel hã le kplɔ dzi le megbea, ye wòdze ŋe ɖe ekplɔa dzi.

Amewo le sais lab eye eɖewo nɔ anyi ye afa hã le atsitre. Nyɔnu ɖeka do asi ɖa le nane xɔm le ŋutsuvia ya nɔ anyia si ye wo katã do awu ʋɛ̃ le woƒe awu dzi.

Ɖevi woamene le tɔ me etsi. Woametɔ̃ dzeŋe ɖe tsia me ye ɖeka bɔbɔ ɖe tsia me. Wo katã lé bɔkiti ɖe asi, etsia kum

Mɔlu kple ayi, bladzo, tadi, koklozi kple salad le agba me.

Eŋu yi ke amewo le eme le egbe me ye tsiglinyi eme ve ɖeka le ŋgɔ ne ŋua eye ɖeka le megbe. Wo lalam le ŋua me.

Amewo le akɔɖiƒe. Eɖewo akɔɖim eye ɖewo nɔ anyi le akɔɖilawo kpɔm. Ame yiwo nɔ anyi do griŋ eye ame yiwo akɔɖim la do wiat en yelo. Ɖeka kɔ afɔ dzi.

Amewo ƒoxla dze ɖom le dɔwɔƒe. Ŋutsu ɖeka ke nu ɖe te. Eɖewo nu kom. Wodo dɔwɔnu eye wodo edɔ kuku.

Ame ene le tsiaƒu to dzidzɔ kpɔm. Ɖeka le hɔsi ɖe asi hehem eye eme eve nye nyɔnu le hɔsa dzi eŋu kom. Nyɔnu ɖeka kplo hɔsa ɖo asi lim ɖe hɔsa ŋu.